FNB okuna omayakulo goma kwashilipaleko mpoka havulu oku kwashilipaleka egumbo niinima mbyoka yili megumbo, opo uuna ngele mwa kana sha megumbo omolw'uufuthi, oya kwashilipalekwa ko FNB notayi vulu okufutilwa po.

Uuna puna omaulikilo giipindi aantu ohaya hiyile oositola moka haya tula iilandithomwa yawo opo yuulukile aantu iilandithomwa yawo yo yilandwe yi imonene mo iiyemo.

Miimaliwa ya Namibia omuna : osipenitha, othilinga, itano, ondola, oondola ntano, oondola omulongo, oondola omilongombali, oondola omilongondatu , oondola omilongontano, oondola omilongohamano, ethele limwe nomathele gaali

Okayiyogelo ehala lyoka omuntu hi iyogele, ohamu kala etemba lyoku iyogela lyina okapomba nenge osauna ndjoka hayipe omuntu omeya opo iyoge.

Oodola omilongondatu dhaNamibia oshimaliwa shefo hoka ku na omathano gaapelesidente yatatu yotango yaNamibia. Oku na omundohotola Sam Shafiishuna Nuujoma, Dr Hifikepunye Pohamba noshowo omundohotola Hage Geingob.

Ombaanga ya Bank Windhoek ohayi kala nomathigathano ga yooloka moka hamu kala wo oondando dha yooloka, ngaashi mesiku lyohole moka mwali tamu sindanwa N$1000.

Omahala ogendji moka haga longo nomayakulo giimaliwa ngaashi; uuATM nenge oombaanga odhi na omashina gokuyalula iimaliwa.

Yanda oku kala momikweyo omile wa tegelea oku ka tulako iimaliwa kombaanga yoye, longitha okaATM kOmbaanga yaVenduka hoka kena omukalo ngoka hovulu oku tulako iimaliwa yoye kombaanga.

FNB okwee ta po omukalo gomafutilo ngoka tagu kwatha oongeshefa. Omukalo ngoka ohagu ithanwa Speedee. Omukalo nguka ohagu longitha okakalata noguna ombiliha lela.

Ombaanga yo bank Windhoek oyina iitayi momahala ga yooloka mo Namibia. Omahala ngaashi Tsumeb ,Uutapi, Rundu ,Opuwo, Grontfontain, Okahandja ,Okahao noOshakati Santoline service.

Longitha oka kalata koye ko Standard Bank oku kutha ko iimaliwa moositola peshina lyokufutila iinima. Uuna tofutile iinima mbyoka wa kongo mosikola otovulu wo okupula wu pewe oshimaliwa ngoye toshi futu nokakalata koye.

Iimaliwa yaNamibia oyili momaludhi oshowo momayala gayoloka opena omafo opena wo iikuku ya longwa mongopolo oyili wo momayal ga yoolokathana.

Opo wu mone omukuli go ku tota ongeshefa kombaanga yo Windhoek kala wuna ontengenekothaneko yongeshefa yoye osho woo ethaneko lya nkene iimaliwa tayi yamo noku za mo mongeshefa yoye, osho woo eliko lyasha ndyoka to vulu okulongitha uuna iimaliwa ino vulu oku yi futila po.

Landa olusheno nenge ethimbo lyokongodhi okuza muga 3-28 ga Febuluali 2025, eto mono ompito yokusindana lyimwe lyo momayovi no Bank Windhoek easy wallet.

Aawambo oya kala nehala hali ithinwa oshinyanga pa muthigululwakalo. AaEurope oye tu etele ehala hali ithanwa oseti nenge ondunda yoku kuutumba . Ndjoka nomonena aantu oyendji yena momagumbo gawo mpoka hapu kundilwa aayenda.

Ninga omafutilo gopauyuni gahamano nenge ge vulithe po to longitha okakalata koye koBank Windhoek koVisa, opo wu mone ompito yokusindana olweendo lu uka koParis, koLondon nenge koDubai. Ila molweendo opamwe natse.

Nombaanga yo Bank Windhoek oto vulu longitha omalungula okumona omayakulo gombaanga, ombaanga kehe thimbo, kehe pamwe weyi pumbwa.

Uuna aantu ta yayi kiilongo yiili no yiili oyena oku lundulula iimaliwa yoshilongo shawo tayeyi lundulile koshilongo shoka yuuka kusho opo ya vule oku landa iinima taya longitha ongushu yiimaliwa yomoshilongo shoka.

Aantu oyendji oyena oondunda dhokulala nenge dhokuthuwa ndhono hadhi ithanwa oondunda dhokulala. Mondunda yokukala ohamu adhika ombete, oshipundi, oshitafula nosho woo oosikopa dhiizalomwa.

Omahala gamwe gomalandithilo, po shitaafula ohapu kala puna omuntu ngoka hayakula uuna pena aantu ashike pomahala omakwawo omunyu oha dhengitha iinima ye kuyemwene pwaana ryakulo lyomuntu.

FNB ota kunkilile aalongithi yoondjila uuna taya yi momalweendo ya uka komafudho ya kale ya tala omalamba gawo, omataiyela, omahoolo osho wo omeya, osho wo ya kale ye na ekwashilipaleko naFNB.